Nindeba omuguha gw'embarasasa. Nindeeba na n'ogundi omuguha aha rubaju omuguha gu kwera kwonka ogu omuguha omukye n'ogwembarasasa.

Ekishushani eki nindeebaho ishukiro rya kasaasiro, ndeeba abashaija abemeereire aha ahi barikushuka kasaasiro, ndeeba omushaija ashutami aha kidomora ajwire enkofiira erikutukura ashutami aho ahu barikushuka kasaasiro ndeeba ebideeya aha rubaju ebirimu z'akasaasiro